Suku aɖe ƒe afɔ bɔlu ƒoƒe aɖee nye esia, ɖevi ŋutsuvi aɖewo le afɔ bɔlu ƒom eye eɖewo tɔ te le wo kpɔm ati kple egbe aɖewo le afɔbu lua ƒoƒe ƒe megbe, ŋutsuvi aɖe tɔ te ɖe bɔlua dzile bɔlua trom

Yevu ŋutsu aɖe tɔ te ɖe nudzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ eye le ŋkpɔkpɔtsiŋu to glasi la me la, míkpɔ nudzadzra vovovowo abe aŋuti, aple, peya, atukpameha kple bubuawo.